Fotoana iray afahana mandrefy ny fari_piainan'ny Malagasy. Eto dia misy ramatoa roa izay manasa lamba eo amoron_dàlana amin'ny koveta efa somary simba. Ary azo antoka fa mitsitsy rano izy ireo noho ny tsy fisian'ny rano sy ny fahalafosan'izany.

Zavakanto vita avy amin'ny sarona kapisily. Ny ety amin'ny havanana, dia misy sarona kapisily natambatambatra ary manome endrika olona, misy nonony roa, ny tongony havanana, ary tsisy tongotra ankavy kosa ilay izy.

Ny malaso dia vondron'olona mampihorohoro an'Atsimon'i Madagasikara any, ny angalarin'izy ireo amin'ny mponina any Atsimo dia omby, ity izao dia gazety iray milaza fa mampivarahontsana ny tanjaky ny malaso.

Ankizy kely anankiray, manao pataloha fohy miloko manga, misy sarisary ; manao kapa mavomavo, ambonin'akanjo fohy tanana, ary mitana elo ; mirandram-bolo ; mainty hoditra izy.

Vehivavy iray mainty oditra ; mandrandram-bolo izy io ary feno misoritra ny volony, ny volomasony dia naratany namboary ho lavalava tsara. Ny tarehiny dia feno anireny zavatra fanao amin'ny tarehy ireny.

Ny Malagasy dia tena mpisotro toaka avokoa ny ankabeazany, porofon'izany ireny toeram-pivarotana zava-pisotro misy alikaola izay manerana ny moron-dalana rehetra, ary voamarika mihitsy fa betsaka tokoa ny olona manjifa amin'izy ireny.

Vata fampirimam-boky anankiray miloko mainty. Misy boky maromaro eo amin'ilay vata izay tsy milamina fa somary mikorontana. Azo antoka fa boky fianarana avokoa izy ireo ary tena ilain'ny ankizy mihitsy ny mamaky azy itony.

Toerana Mihaja iray mpivarotra hanina lafo vidy, misy valo arivo misy dimy arivo sy iray alina. Azo lazaina hoe lafo ihany zany aminy Malagasy satria raha eny aminy sisiny eny roa arivo dia efa mahazo sakafo mahavoky.

Trano tsara tarehy iray izay misy rihana. Atỳ ambany dia misy varavarana roa ary misy varavarankely anankitelo. Any ambony dia misy lavarangana ary ahitana varavarankely anankiroa sy varavarambe anankiray.

Misy karazany ireo gazety, misy ny gazety izay mpivoaka isanandro, misy ny gazety izay mivoaka isan-kerinandro. Misy kosa ny gazety izay mivoaka isambolana. Ity izao dia gazety mivoaka isanandro. Mandrakitra vaovao isan-karazany izay samy vaovao malaza eto amin'ny tanàna.

Tongolo gasy no fiantso azy io aty Madagasikara, io dia sady afaka hatao amin'ny laoka no fanafody ihany koa ; betsaka mampiasa azy hitsaboana ny aretin'ny fo satria io dia manantsara ny fikorianan'ny rà, ao ihany koa mampiasa azy amin'ny olona voan'ny tosi-drà miakatra.

Ny zavokà dia anisany voankazo tena be mpankafỳ tokoa, afaka ampiasaina amin'ny zavatra maro izy io, afaka atao amin'ny mamy na amin'ny masira, afaka atao mofo ihany ko angamba, tsy aiko aloha fa mbola tsy nanandrana aho.

Vary amin'anana, anisan'ny sakafo be mpakafy tokoa izy io ary fihinan'ny olona rehefa maraina. Io moa dia ampiarahana amina nofon-kena, na zavatra hafa no hinanana azy ary asiana sira.

Satroka tsihy maromaro izay natokana ho an'ny zazakely. Izy io dia amboariana aty Madagasikara ary inoako fa malagasy no manana azy. Nefa tsy fantatra ihany koa izay any ivelany any satria ny olombelona dia mipoitra avy amina fototra iray ihany.

Bokim-panahy maromaro izay miavaka amin'ny boky hafa tokoa, ny bokim-panahy manko dia mamporisika antsika mba hatoky an'Andriamanitra, mba hino an'Andriamanitra, mba hivavaka, mba hiaino an'Andriamanitra, mba hametraka ny fitokisana amin'Andriamanitra sy ny hoavy rehetra.

Saka kely misavasava harona. Fanaon'ny saka tokoa rehefa maheno feona sase manenoneno dia mihevitra izy fa sakafo ho azy izany kanefa tsy voatery izay. Sambatra tokoa ny biby tsy mba miasa kanefa mihinana foana.